Issi issi attuma asay son miyogaappe karen miyoogaa dosinne kare hemettiyoogaa doommi aggees. Hegaappe denddidaagan ba naata erenna ba keettaa erenna hegaadan hananawu koshshenna hegee maari mankki baynnaba.

Cora asay issippe gididi maaddettidi zal"ikko bana aassanawunne dichchanawu danddayoosona. hegaa kanchche gidennan wodee ehido ogiyaa go"ettidikka asay diccana danddayiyogee beettees.

Asay dumma dumma sohuwan de'iya buquratta morettana danddayiyo gishawu loyttiddi naaganawu koshees.

issi issi sohuwan asay maata ehiidi makki makkidi bayzzees. hegaa kanchche gidenan qassi penttisidogakka bayzziyo keettaykka de'ees. bukkidikka bayzzana danddayoosona.

Asay ba koshaa kunttanawu pude duge simmiddi aybbakka haniddi bawu sa'a kessana giidi waayetiyooge loyttiddi eretees hegaappe denddagan zal'iddi oottiddi miidi pe'ees.

zilaytti nu heeran kawoy keexxido keettay nu heeraayo puulatettaa immis. hegeekka aybee giikko asaa naatussi dumma dumma sohuwappe yiidi daanaadan oottiya keettaa keexxidoogee keehippe daro lo'ees.

Ha"i wodiyan ooratta giyatinne dumma dumma eqotati bessidaageeta gidikkonne ha'i nu eriyoogeetudankka kaallayidda de"iyoogeeti erettidi nuussinne nu biitteessi beettoosona.

miishshay kushiyan de'iddo uray aybbanne oottana danddayees. oonne a aybbakka teqqenna. ayssi giikko i biidi shammana miishshati ubbaykka a kushiyan diyo gishawu biidi ekki yiidi darobaa oottana danddayees.

nu son mulekka maallado guuraara nu uyana giikko maattaa oyissa pilaanne hegaanne hegaa malatiyaabaa biidi suuqiyappe ehiidi maattaa penttissidi mulekka uyeettes.

Issi heeran cora dumma dumma asay dumma dumma sohuwaappe yiidagee de'ees. gidikkonne kawoy asaa issippe shiishidoogee daroban asay issoy issuwaara erettanawu loyttidi maaddees.

Nu heeran zine mati wogga issi keettay keexetidaaga giddon daro asay yiiddi geliis gidikkonne he asay ubbay nuuyo ooratta nunara loyttiddi erettibookkonna etta be'iyoode loytti lo'ees.

darotoo asay son tukkiya uyenna hegaappe denddidaagan karssikarssiiddinne oyettiiddi pe'iyaaggoosona. hegee likke gidenna asay son mal'ettidi hanin son uyana koshshiyoogaashin erenna.

Darotto karen uyiyoganne miyooga meezettikko son maanage iittigees, hegee lo'o eeshsha gidenna. Asay ba son ba naatura miikkonne uyikko lo'oppe attin.

Nu heeran de'iya koskkiya dumma duma lo'iyabba shammanna danddayetees. Gidikkonne kushiyan miishshay xayikko immokkonna hegaa gishawu asay ettara ooyetees.

daro cora asay tukke keetti yiyo gishshaayyo macca naatuyyoo hegee daro lo"o gidenna. ayissi giikko asay bana lo"abaa haasayiiddi hegan pe"iyode daro hegaa mala sohuwan beettana koshshokkona.

Maatta miizza loyttiddi heemana xayikko woykko geeshsha haatta ushshiddi geeshsha maatan heemana xayikko maatay moorettanna danddayees hegaa kanchche gidennan harggekka asaakko kanttanna danddayees.

Kawoy asaa natuyoo daanawu keexxido keettaa penggen daro kaametinne qassi qeeri naati kaa"iidi de'iyaageti issippe beettoosona. hagee eti issippe de'iyoogaa loyttidi qonccisses.

Issi issi keehi wogga erettida sohoti de'oosona. Asaa naati doori dooridi maanawunne uyanaw erettida hegaa kanchche gidennan imattay yiyo saatiyankka mokkiyo wodeti daroti de'oosona.

Wolaytta soodo yunbbersttiya sinttan woggaa zo'o keettay beetes. Hegaanikka dumma dumma sohuwappe yiidda asay besiis hegaappe denddagan kawotettawu bira immiddi de'ossonna.

Daro yelaga macca naati maayetti ekkiddi daro lo'iyaaba maayiddi tiyettiddi katta keettan de'iyaagetti aybba lo'iyoonna ettawu meray xeelliyoode keehippe lo'ees.

Issi giyan dumma dumma miishshatta bayzzananne shamanna danddayettees caamay dees maayoy dees harabay qassi asay dumma dummaba oottana danddayees.

Ha wodiya naati ufayttanawu koyiyo gishawu issippe shiiqiddi haasayiddi miiddi uyiddi bantta wodiya aattiyagetti keehippe yaatiyo gishawu asay haniyobay lo'ees.

zilaytti keehi qoodan daro gidida keettaa kawoy keexxidoogan asay ha laytti dumma dumma sohuwappe yiidi deetta doommiis, hegekka Wolaytta Sooddo Yunbbersttiyappe sintta baggaara beettees.

yelaga naati issippe gididi maayettidi biraa issippe shiiqidi keettaa keexxidoogan asay maanawunne uyyanawu shiiqidi issippe de'iyaagee beetees. gidikkonne bufayssay etaagee keehi daro.

Asaay woosaa keetta maaduwaa giko aybane guye geenan immanawu koshshees. Aysi giko koyro immay xoossaappe ekkidoga immidi asay guye zuuzumanawu koshshena. Maaddana koshshees xoossaa keettawu bana immanawu koshshees.

Loyttidi nu heeran keettaa keexxikko dumma dumma oosuwaassi oottiyaa asaykka daroy de'ees. Hegaappe issoy nu heeran ha giddon anjjettida keettay dumma dumma katta keettaa geetettidi ha"i lo"is.

Asay minni oottinne beni de'iya ba oonatetta muleera laaminne ha'i ooratta kiyyi agees. Hegaadan haniyagetti keehi mino asatta ayssi giikko lo'o asaara lo'o oosuwa oottogappe denddagan.

cora asay issippe shiiqidi bayizziiddinne shammiiddi dumma dummabaa bayizzana danddayoosona. hege etuppekka amaridaageeti meetettiya kattata maayettiya maayota caammaa woyikko hegaanne hegaa malatiyageeta.

Nu heeran ha"i wodiyan mati dooyettida keettan daro asay tukkiyaa uyiiddi pe'ees. Hegaa kanchche gidennan issoy issuwaara haasayiiddi kaa"iiddi pee"idi omarssi laalettidi boosona.

Wolqqay gakkibeena asay asassi de'iddi aginan aginan asawu immiyoogappe kawuwassi layttan layttan qanxxiyooge lo'o.

Asay miyoogenne uyiyoogee lo"ees giidi bayoo miidinne uyiidi baa wodiyaa aattidi harabaa aybanne oottenan coo pe"iyaa asay keehippe daro hegee lo"o gidenna. asaa dichchaa guuttana danddayees.

keehippe daro mal'iya kattatinne ushshati dumma dumma sohuwan beetoosona. gidikkonne wolayttan beetiya abebe zeleke hooteliyan keehippe lo'iyageeti beetoosona. hegaappe dendaagan asay dosees.

cora asay issippe shiiqidi cora keettay de'iyagan kawoy keexxi immin issippe de'oosona. hegaappe denddidaagan nu heeran keehippe daro gidida keettati issippe maaraara beettoosona.

Asay dumma dumma murutta erettisanawu oduwa gutara yiiddi banttanna yootosonna. Hegaappe denddagan daro asay etta kaallees.

Daro eqotati intte kushiyan diya miishshaa ehiidi nunan qosetissite yaatidi inttiyo nu daruwaa dichchana yaagosonahegaappe denddaagan bantta kiisiyan diyaaga kessi epiidi daroti minjjosona.

So meedosappe keehippe daro go'aa demmanna danddayetees. Hegaappe issoy maataa, maatappe pilanne oyssa ekkiddi maadetees.

Kawpy asaa naatuyyo loyttidi daruwaa qopees ayssi giiko asaa naata waayettiyoode xeelidi be'iidi aganaw kouyenna. Hegappe denddaagan dumma dumma sohuwappe ehiidi issippe shiishshi eta koshsha kuntti wottiis.

Issi issi maari mankki baynna asay dumma dumma sohuwan miiddi, uyiiddi, guppiiddi hegan aqiiggiyaageekka daroy de'ees. Hegaappe denddaagan heraan moottan asaara issippe maara de"enna.

mittaappe qorqqoruwaappe woyikko dumma dumma miishshatuppe keexettidi dumma dumma kattaanne uyiyoobaassi giigi uttida sohoti keehippe corattidi nu heeran beettoosona.

Darotto asay maatta bukki makkiddi taman wottikko hegaappe pilay kiyidaaga dumma dummabayo go'ettanawu loyttiddi maades hegaa miiddi asaassi bollay ginbbetees.

Asay bankke keettan woykko dumma dumma sohuwan miishsha ekkana danddayees. Ya biiddi ba koyyiddo miishsha ekkanna koyees.

Ha'i wodiyan daro asay daro ogiya go'ettiddi dicciddinne sinttawu biiddi beetes. Nu biitiyakka hegaadan keehippe diccaydde beetawussu.

Benigaadan gidenna ha'i tukke ayfenna hegaa gishawu gatee keehippe gujjiis. Issuwa gatee 20birra hegaa uyana giidi asay ha'ikka warettees.

Woosa keettan asay bira kessin shamettidda daro buquratti de'osonna etta maaran naagikko eti daro wodiyaa go'ana danddayoosona.. Etta maaran xaykko mentterettikko ceegidi attigoosona.

Nuuppe kare baggaara wogga keetta zino mati doyyodoogan daro asay tukkiya uyyanaw xaykkonne yiidi coo gidi hegan uttid pe'i aggopsona. Oottiyooba xayiddi haassayidi haassayidi, hegee lo"o naatuyyo gidenna!

Ha wodiya maashinne daroy de'iyagan maatanne appe beetiyabata maashiniyan gelissi melissiddi ehiidoge daroy bayzzettiyage asaa naatussi daro go'a immidde beetes.

Miishshaa kushiyaan oyqqi uttikko aybakka maaddenna. oyqqenan aggidi epiidi minjjiyoo sohuwaan wottikko diccanaka danddayees haraykka qassi ekkidi dichchidi ehiyoo giishshawu loyttidi naagiyoogee dees.

Beni wode zal'eenne ha"i wode zal'ee keehippe dummatees. Beni wode asay dumma dumma miishshaa miishshaara woykko buquraara laammiyoogee erettees. Ha"i wode soon uttidi karen diyaabaakka demmees. Dumma dumma sohuwan.

So mehiya heemiyoode katta bolla mokkidda maatta mizzana koshenna ayssi giikko hargge asaakko kanttanna danddayees.

Dumma dumma galassan be'iyoode woosa keettan asay biraa ehiiddi hiyessa asaa maades keetta keexxiddi hegaappe kanttiddi wonggella biitta gatanawu oottosonna.

Nu heeran keehi xoqqu giidi keexetidda keettay kawoy keexxikkonne nu heera carkkuwa loyttiddi naagosonna ayssi giikko keettay keexettidage coratiddinne xoqqu giidi keexetidaaga.

Ha"I wode miishshaa kessidi wottiyo sohoy corati de'oosona. Hegaappe denddaagan asay ayibanne hirggennan wottiyo sohuwan wottidi dichchiiddi baagaa beettiya asaa qooday keehippe cora.

Asay darotto ba kiissiyan biray daroy de'ikko siyqqiya biiddi shammiyooba shammiddi ekkiddi yaana danddayees. Hegaa kanchche gidenna giya biiddikka baana koshiyaaba shammiddi yaana danddayees.

Ha'i wodiyan daro yelagay miiddinne uyiddi deriyan pee'anna koyyiyo gishawu hagaa mala oosuwa oottiyooge keehippe asaa maadees.

Daro asay karen miyooganne uyiyoogaa erichchinnee son maanawunne uyanawu ufaytenna. ayssi giikko yaagee loyttidi mal"iyoo gishshawu ayfiyaa wottidi kare kare woxxi aggees.

Kayssoy wuuqes giidi hirggenaddan dumma dumma eqqotatti daro ekkiddi banttana dichannawu oottiyobatti de'osonna.

Mino goshshanchchay ba gaden goyiddi lo'o murutta demmoga lo'o marccuwa demmanawu karekka yeddanna danddayees.

nuuppe guye bagaara diya koskkiyan maattay, pilay, oyssaynne dumma dummabay bayzzetees. hegaa kanchche gidennan diishshin nu biittaa asaykka loyttidi a dossiyo gishawu bayzzoosonanne shamoosona.

ubbatoo lo'o gidenna. issitoo issitoo asay kare kanchchiyan miyoogaa aggiidi sonkka maana koshshes. suwa xeellana koshshes. hegaa agginne asay karen miyoogaa erinne hegaappe sinttaa moorettiigges.

geeshshatettay loytti naagetido maattay nu payyatettassi koshshees ayssi giiko nu achcha nu meqeta minttanawyyo loyttidi maatta koshshees. hegaa gishshaw saynnisekka loyttidi miite uyyite gees.

Kawoy asaa loyttiddi maadana koshees ayssi giiko dumma dumma sohuwan de'iyosay injjettanna xayikko asay lo'iya sohuwa dooriddi issippe ba naatura de'anawu maadiya sohuwa giigissanawu koshees.

Maattaynne oyssay asaa naatussi keehi daro go'aa immees. Ha"i waagay keehi gujji biidoogee daro asay a go'ettennaadan oottiiddi de'ees. Mehiyaakka maara asay heemmennagaappe denddaagaana.

Ha'i wodiyaa yelagay miikko uyikko kiyennan ixxidi sohuwaan duriidi daro wodiyaa attiyoode bana erenna gishshawu mattoti ekkidi daro hanana koshshenaba haniyoo giishshawu daro heeraa mottaa naagiyaagee daro hirggiidi aqoosona.

nu heeran qoodin biidi laattama gakkiya tukke keettati de'oosona, gidikkonne ha giddon kawuwassi biraa immibeenagappe denddaagan darota kawoy gorddidi biis.

asay ubbatoo karen miidi karen uyyidi ba miishsha wurssna danddayees. hegee issi uraa dichchena hegaappe soon kattidi maanawunne uyyanaw giigissikko daro lo''o hegappe haray maaddena.

Goynniyo sohotin dumma dumma asay de'iyaba gidikkonne ubbaykka issippe xoosa oosuwa kushiya micciddi ootossonna ayssi giikko xoossay maaddiyooga eriddi.

Nu biittan booriya aday wolqqamma asaa daro katamattun katta keetta dooyooge a ha'i keehippe dureyiis. Aagan ha'i daro oosanchchatti oottidde de'osonna.

Dumma dumma sohuwaappe kawotettay asaa naata shiishshidi issi heeran de'iidi woykko issi kettaa giddon de'iidi layttaappe layttaan kawuwaassi biraa immanaadan hanidoogee ha'i wode keehippe daro erettees.

Asay issoy issuwaara maadettana xayikko aybakka oottana danddayenna. hegaappe denddaagan bayzzikkokka shammikkokka issoy issuwa maadiddinne kaafidi lo'o darajaa gakkana danddayees.

Darotoo ha"i wodiyan maacca naatinne attuma naati harasaappe daro miishshaa ekki biidi bantta heeran yelaga naatuyo miyosaanne uyiyoosaa dooyidi daro biraa banttawu shiishiiddi beettoosona.

ha"i wode wodee ehiido zammaana giyan dumma dumma kare biittan merettidabata son uttidi demmana danddayettes. eesuwara nuyyo nu go'ettiyo carkkuwaara ekki biyoorin maadetteettes.

HA laytti asaa naatussi kawoy dumma dumma sohuwan keetta keexiddi immoge keehippe lo'o. Asaykka layttappe layttan assi bira qanxxosonna.

Wottanchchay halylle wolaytta soodon keexxiddo keettay keehippe lo'iyaaga ba giddonkka daro oosanchcha oyqqees. Hegappe denddagan asay daro dosees.

Cora keettay issippe de'iyaaga gidon qeeri naati kuwasiya kaa'iyagetti appe guye bagan asay maayuwa meeciddi de'iyaagetti beetosonna.

wolayitta sooddon beettiya yaaqoobba hoteeliyan kare biittaa so biittaappe yiida imattati aqoosonanne kattaakka yan moosona. ayissi giikko keehippe lo'iyanne keehi pashkkissiya soho gidiyo gishsha.

Ay gidikkonne ha wodiya asay beni wodiya asaa mala gidenna kushiyan miishsha oyqqiddi yuuyokkonna ayssi giikko dumma dumma asawu immidde dichiddi de'iyo gishawu bana ayssosonna.

Nu kare keettan mulettokka maattay, oyssay, pilay bayzzettosonna hegappe denddagan asay darotto shamanawu biyoode ta be'ayis.

Nu biittiya woyko toophiyaa kare biittara keehippe erettiddoy tukkiya murutta kare biitta kare biitti yeddiyogana. Giddoshin ha'i nu biittan mokkenna gatekka gujjidde beetees.

Xoossay asassi daro eraa immidoogee asay dumma dumma ogiyaara miishshaa loyttidi go''ettees. hegaa kanchche gidennan awaara yaanakkoka loyttidi miishsha asay loytti erees.

Nu soon daro maattaa miizzati de'oosona. Hegetuppe beetiyaa maattanne oyssa meettenne uyyeettees. Hega kanchche gidennan dishin huuphiya tiyyetanawukka oyssa go"etettees. Kattan yeggidikka meettes.

Asay baasinne ba biittassi laamiya ehaanassi keehippe baaxettees. Hegaasi loytti oottiddinne baaxettidde beetees.

Darotoo macca naati tukke keettaa dooyinnee banttawu mooretti aggoosona. ayssi giikko galaassinne qammi daro asay yi yiidi hegan uttiidi etaara hasayiidi tuma etawu milatiyoorin wozanay etawu bayi aggees.

Asay daro miishsha demmanna woykko giidi dumma dumma sohuwan keetta keexiddi asaa naatussi miyobanne uyiyooba xayssidde alaalliya alaalettees.

Taani hagaappe sinttanawu ta keettaa keexxana xayikko hagaa mala kawoy keexxidosan cora asaara issippe diyoge tana iita lo'es. Ayissi giikko asaara issippe maayettidi dumma dummaba oottana dandayettes.

Beni asappe ha'i asay keehi cincca beni asay miishsha son wottiigees ha'i asay hara asawu immiddi dichchees bawukka laametees harakka laamees.

Nu biittessi zali'ee zokko meqetta gididdi erettiddi de'ees ha'ikka nu asay issoy issuwara gayttiyonne dicciyoy aybbe giikko zali'iyoganne shammiyooga keehippe ereetes.